Abantu ba banyagihugu batatu bikoreye inkwi hakaba harimwo umugore umwe, abana babiri, ndetse bakaba bariko baca mw'ibarabara ryubatswe kijambere, iruhande yaho hari ishamba ry'ibiti vyinshi, bikoreye inkwi bavuye gusenya, bakaba baryohewe batashe guteka.

Isoko nziza y'ivyamwa hakaba hari ivyamwa vyiza, nk'imyembe, amacungwa, ndetse n'amatunda bikaba bitonze kumurongo aho bagiye bavyubakira utuzu twubakishijwe imbaho.

Ingona iri mumazi kandi ingona n’igikoko gikomeye cane gitinyiste kikaba kiba mu mazi n’igikoko kigenda gikurura inda ,kikiba gifise amaguru ane ,kikaba gita n’amagi ,ndeste iyo gifashe umuntu burya kiramungirira nabi kikamurya akamererwa nabi arashombora kunja kwa mungaga canke agapfa.

Utwana tw' impene bita utwagazi tune turiko turikina amatavu tukaba turi kumbuga iruhande yaho zirara zikaba ari impene zifashishwa mukuzana amafaranga na cane cane kubantu bazitunze ndetse zikaba zizana n' inyama.

Ikiyaga ca Tanganyika n'ikiyaga ciza giherereye muburengero bw'igihugu c'Uburundi ndetse kikaba gifise akamaro gakomeye cane mugukwega ingezi, ba mukerarugendo ndetse nabandi benshi baragikunda kubera amafi n'akayaga keza kava murico kiyaga.

Ikiyaga Cohoha n'ikiyaga cibereye muburaruko bushira ubuseruko bw'igihugu c'Uburundi. Ndetse kikaba ari ikiyaga abantu bikorako mugukuramwo amafi ndetse nibindi vyinshi bitandukanye, bibabifise akamaro mukuvomera indimo ziherereye hafi yico kiyaga.

Abadandaza bahagaze iruhande yisoko ryabo bakaba bafise amasabuni amavuta ndetse nibindi bintu biva mugitegwa citwa ikigazi ikigazi kizana ibintu bita imise bigahingugwamwo amavuta ndetse nisabuni yo kwisiga

Inkoko nyinshi zo mubwoko bwikizungu zifise ibara ryumugina , ziri iruhande y'inzu ziraramwo hafi yaho hari akantu kameze nkagashamba kibiti .

umurima w ibigori n' ibiharage uboneka nkuko ushobora kuba warahuye n' ikibazo c' imvura iruhande yaho hari ibarabara y ikirundi hakaba hari n' ibiti birebire vyitwa ibigazi.

N'isoko ry'imiti y'ibitungwa ndetse niy'ibiterwa. Akaba ari imiti yifashishwa kugira ngo dushobore kuvura ibiterwa vyacu ndetse nibitungwa vyacu. Iruhande yaho hateretse imboga zifise ibara ry'icatsi ndetse nakabitwaramwo.

Agasumo k' amazi gaturuka hejuru k' umusozi hasi hari h aho ashikira akabandanya atemba iruhande yaho Hari agashamba k' ubwatsi.

Imbogo n'ibikoko vyo mwishamba bimeze nk'inka bikaba bifise amahembe nkay' inka, ndetse n'amaguru bikagira umutwe munini nkuw 'inka Kandi bikaba bihagaze ahantu mwishamba biriko birarisha mu bwatsi bwiza Kandi butotahaye navyo biravyibushe bisa neza ntakibazo iruhande yavyo har'ibiti.

Abantu babakuru baje gutanga Inka z’ikizungu zifise amabara yera n’ayirabura iruhande yaho hakaba hahagaze abanyagihugu baje gutora izo nka , iruhande hakaba hubatse n'amazu meza ya kijambere .

Umworozi w'inka akaba ahagaze iruhande y'inka ndetse n'iruhande y'uruhongore rwiyo nka kandi akaba ariko agaburira inka , inka ni ikintu kimeze neza gifise akamaro kubantu ndetse iyo gitanze inyama kandi kigatanga n'amata, kandi gitanga n'amafaranga iyo ugishize kwisoko, akaba ahagaze iruhande y'inzu kandi inzu yubatse neza.

Umurima mwiza w'ibijumbu ukaba uri ahantu kukayira keza gatoyi k'ikirundi, bakaba bakita akayira k'ikirundi iruhande yaho haribiti vy'ikigazi, kandi ibigazi bivamwo amavuta dukoresha mu kurya bita amamesa. Kandi ibigazi birakunda guterwa cane cane ahantu hegereye ikiyaga ca tanganyika, ahantu hashushe.

Ibiti vyegeranijwe ahantu hamwe bikaba bihimbaguye mu bice bibiri , ibindi bikaba bisatuyemwo ibice vyinshi, akaba ari ibiti bikoreshwa mugucana umuriro na cane cane iyo ari nkahantu hari abantu begeranirijwe hamwe.

Igiti c'indimu kiriko ivyamwa bine vy'indimu bitarasha bikaba bifise amababi y'icatsi gitoto.

Igikoko kinini co mu bwoko bw’ibigendera mu mazi citwa imvubu, akaba ari igikoko kinini cane gifise ibiro vyinshi, kikagira umutwe munini, amatwi matoya n’umunwa munini cane kikaba gihagaze iruhande y’udukoko tw’utunyoni twiza cane.

Indimu akaba ari indimu nyishi zegeranirijwe ahantu m'ugikarato zikaba zigeretse kukintu kimeze nk'icuma ,Indimu rero zikaba arikintu c'umuti gikomeye cane , N'acane cane k'ubantu barwaye ibicurane

Ibiganza vy'umuntu bifise imiti y'ibinini, bifise ibara ritukura ndetse n'iryubururu, bikaba ari ibinini bikoreshwa mukuvura inka canke ibindi bitungwa.

Imisozi myiza iteye igomwe iteyeko ibiti hakurya yayo hari inzu nyinshi iruhande yaho hakaba hari aho kurima indimo nziza kandi ziteye kumurongo muburyo bwa kijambere .

Ikirere ciza kimeze neza, gifise ahantu hasa neza ndetse hakaba hari n'imisozi myiza kandi iteye igomwe, ndetse hararyoshe kuraba uhahagaze haba hari akayaga kameze neza ugashobora guhemuka akayaga keza Kandi ukagira n'amabara meza uhagaze aho hantu.

Ivyamwa birimwo amapera, indimu, imicungwa, biri mu dutebo. Bikaba ari ivyamwa vyo kurya bikaba biryoshe. Bifise amabara y'icatsi, hakaba hahagaze umuntu w'umugore yambaye igitenge.

Abagabo batatu bari kumwe n'abakobwa babiri, hakaba iruhande yaho hari umunzane; amasabuni; umufuko; n'ibidumu bitatu bifise irangi ry'ubururu; n'ikidumu kimwe gifise irangi ritukura.

Umuganga w'ibiterwa akaba yambaye ibirato vyirabura, ibutura isa n'igicu ndetse n'umupira usa n'igicu, akaba yambaye inkofero yirabura, akaba ariko apompa igiterwa citwa ama choux, akaba yambaye kurutugu ndetse yambaye ikintu gisa n'umuhondo.

Umwana w'umukobwa, yambaye agapira k'ibara ritukura ari iruhande y'agakoko bita inkende gahagaze hejuru ku kintu kimeze nk'inzu.

Ibikoko vyo mu bwoko vy'inyoni vyitwa imbata, biryamye hasi. Bikaba kimwe cera ikindi kikaba gifise ibara ry'irabura n'iryera hejuru ku mutwe rikakaba rifise ibara ritukura, bikaba biri ku mbuga.

Umwana w’umwungere muremure wumuhungu afise inkoni muminwe ndetse akaba ahagaze iruhande y'inka kandi inka zifise akamaro kenshi cane nkokubantu zirabaha amata zigatanga inyama ndetse zigatanga numwavu wogutabira ibitegwa kandi iyo uteye ibitegwa ukabitabiza amase y’inka usanga bisaneza bitotahaye.

Umurima w'amateka ndetse nuw'imyumbati ukaba uteye kunkengera z'ibarabara iruhande yaho hakaba hari n'ibiti vyinshi vy'ubwoko butadukanye, amateka akaba ar'igitengwa gifise akamara k'ubantu mugufungura kandi gitanga n'inguvu.

Uruzitiro rw'inzu ruri iruhande y'igiti. Ibiti vy'ibigazi bikaba aribiti vyo gushariza ahantu nko kw'ibarabara bigatuma hasa neza. N'amabuye yubakiye uruzitiro.

Isoko irimwo ivyamwa , bikaba ari ivyamwa vy'indimu, indimu zikaba ari icamwa kiryoshe, gifise akamaro ku muntu. Zikaba ziri mu gitebo. Iruhande yaho hari umugore yambaye igitenge n'igitambara cirabura.

Umuntu wumugore ariko aragosora ibigori, inyuma hari inka ifise amahembe magufi iriko irisha ubwatsi akaba yambaye igitenge n'igitambara gitukura .

Ubwoko bw'inyoni bita inuma ifise ibara ryera ikaba ifise amaguru y'ibara ritukura ikaba ihagaze mumbuga ahantu hari utubuye dutoduto.

Ishamba risaneza ritotahaye ririmwo ibiti; rikabamwo ibitoki; rikabamwo ibiti vyibigazi, iruhande yaho hakaba hubatswe akazu gasanzwe kubakishijwe ivyondo.

Inyama ni ikintu gikundwa nabantu benshi ikaba ari inyama isize ibirungo bigiye butandukanye, kuruhande hakaba hari nurutomate hakaba hateretse nuducupa tujamwo ivyo birungo vyo kurungisha inyama.

umurima w' umuceri uteye ahantu heza cane mukiyaya akaba ari umuceri mwiza, umuceri tuwifashisha mukuwurya cane cane muvyokurya dusanzwe turya buri munsi aka ari igiterwa gikundwa n' abantu benshi.

Igiti citwa ikigazi kikaba giteye iruhande y'uruzitiro rw'inzu, rwubatswe muburyo bwa kijambere, iruhande yaho hakaba hari ibarabara ryagutse, hakaba hateye n'udushurwe twiza.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu z'ibitenge n'igitambara gitukura. Akaba ahagaze mu ruhongore rw'impene, akaba ariko aragaburira impene ziwe. Zikaba ziriko ziramwitegereza.

Umurima mwiza uteye igomwe w'Ibigori, Kandi bigeze gusarurwa ndetse birumye bimeze neza Kandi iyo Ibigori ubishize kwisoko burya biraguha amafaranga Atari make, ikindi naco iruhande yaho hateye ibiti bikingira inkukura hakurya yaho naho hakaba hari ivyatsi bimeze nkivyo kugaburira Inka, kandi Ibigori nivyiza cane kumagara yabantu kuko bitanga inguvu.

Uruzutiro rwubatswe mu buryo bwa kijambere rurimwo amabuye, ndetse n’ibindi vyinshi vyo kwubakisha kugira ngo rukomere mu buryo bwiza bwo gukomera ndetse hakurya yaho hari n’ibarabara rimeze neza ryubatswe mu buryo bwa kijambere, hakaba hari n’ibiti birinda inkukura.

Ishamba ryiza riteye igomwe rikaba ririmwo ndetse ivyatsi n’ibiti birebire biteye igomwe bishobora gukwega imvura ndetse bigatanga nakayaga keza , kubantu baba bahaba baba bafise amagara meza kuko haba haboneka imvura ndetse hakaboneka nakayaga keza kubera ivyobiti .

Ibitungwa vyimpene. Impene nikintu ngira kamaro cane kubantu kuko bitanga amata, kigatanga inyama, kigatanga ndetse namafaranga kuwukidandaje. Hama iruhande yaho hakaba hari umurima mwiza wibitoke uteye neza, hakaba hahagaze nabantu batatu baragiye izo mpene.

Inka nigitungwa gifise akamaro kubantu ndetse nkiyo ucoroye neza kiraguha amata, kikaguha amafaranga, iyo ugishize kwisoko, kikaguha ninyama. Cane cane kubantu bacoroye baravuga ko gifise akamaro kenshi cane, kuko abantu benshi baragishima bagishimagiza. Turabona inka zifise amahembe magufi ndetse zikaba zifise namabara yera nayirabura.

Agasumo k'amazi meza gahurumbirwa n'abantu beshi, Akaba aramazi ava hejuru agakorokera k'umabuye kugera hasi hanyuma akabandanya agasesekara iruhande yaho hari ibitandara binini vy'amabuye.

Ivyamwa vyitwa Amatunda, ahiye neza ageze gufungura akaba arimwo ayahishiye cane afise Ibara ritukura, ayandi akaba afise Ibara ry'Icatsi kibenje.

Umurima wibijumbu uteye iruhande yakayira , akaba ari umutima mwiza utotahaye iruhande yaho hakaba ibiti vyivyamwa biteye Kandi navyo bikaba bitotahaye ari vyiza, ikijumbu niciza kubuzima bwamagara yabantu ndetse no kubagikunda kiraryoshe cane .

Isoko y'imikeke ikunze kuboneka mu karere k,imbo mu gihugu c,uburundi hakaba hari umugore ayanze yicaye kw'ibarabara yambaye igitenge gisa n'umuhondo kirimwo n'ibara ry'irabura .

Umuntu w'umugabo afise inkoni mumiwe iruhande yaho hahagaze Inka ifise ibara ryera; n'iryumugina akaba ari mw'ishamba ry'ibiti vy'imikaratusi iyo nka ikaba iriko irarisha.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi kandi vyiza bisa nkaho ari birebire, bikaba bifise amababi asa nicatsi kibisi hakaba harimwo nibiti vyivyamwa

Ikibaza ciza cagutse co kubakamwo, kikaba kizitijwe amatafari iruhande yaho hari agashamba k'ivyatsi n'ibiti, harugura yaho hubatse inzu nziza.

Inka nziza zikiri zito zifise amahembe magufi atari maremare cane, dufise amabara yera na yirabura indi zikagira amabara y'umugina. Iruhando yaho hahagaze abantu benshi bikaba biboneka ko iyi ashobora kuba ari isoko y'inka.

Inzu nini igeretswe nk'incuro zitatu. Ikaba iri iruhande y'ahantu hari i butike yo gucururizamwo. Hasi hakaba hateye ibiti vy'ibigazi. Iruhande yaho hari imodoka nziza.

Inka n'igitungwa gikundwa n'abantu beshi kuko gitanga amafaranga kigatanga n'inyama zikaba kuko zimwe ziriko zirarisha izindi ziriko ziranwa amazi zikaba arinka nziza zivyibushe zifise n'amahembe magufi izindi zifise amahembe maremare.

Umurima mwiza w’ibiyoba ndetse Nuwi bigori biteye ahantu heza mu kiyaya kakaba hari ibiti vy’ibigazi hakurya yaho hakaba hari n’amazu meza yubatse kijambere hakaba hari ikirere ciza gisa neza.

Ivyamwa vyitwa amatunda bikaba biryoshe, na cane cane kubantu bakiri bato, nk'abana bo bifise akamaro kuko bitanga amaraso. Ikindi naco iruhande yaho, hicaye umuntu w'umugore yambaye igitenge kirimwo amabara, akaba yanze ayo matunda.

Umwumgere w'inka ariko akama inka akaba yayikamye yayiboshe amaguru iruhande yaho hakaba hari izindi nka ziryamye izindi zirahagaze, iyo nka bariko barakama ikaba itagira amahembe maremare.

Igikoko co mumazi bita ingona, gihagaze ahantu impande y'ivyatsi kikaba casamye gifise umurizo munini namaguru ane, gikura inda hasi.

Ibitungwa vyitwa ingurube bikaba bikunzwe kworora nabantu kubera umwihariko w'inyama yazo ujoshe cane bakaba bakunze no kuzorora kuko zitanga n'amafaranga menshi cane. Zikaba ziri mukiraro cazo, akaba ari nziza cane.

Ishamba ryibiti, irimwo ubwoko bwinshi bw’ibiti. Hakaba harimwo imigano nibindi vyinshi. Hasi hari ubwatsi bwumye, nubundi butotaye.

Umugore yambaye igitenge c'umuhondo n'igitambara gitukura akaba ariko yagaza igitungwa ciwe citwa ingurube, ari kurugo iwe iruhande yaho hari ibitoke hakaba hariho n'agashamba.

Umurima wamateke ameze neza ari impande yuruzi, uruzi rukingiwe nibiti vyimigano nivyubundi bwoko uwo murima akaba ari mwiza amateke akaba ari meza kumagara yabantu, bayifashisha mukurya ari mubitanga inguvu.

Isoko y'amafi ikaba ikunze kuboneka cane cane mu karere k'Imbo hanyuma iruhande yaho hakaba hari abagabo bambaye umupira wera ndetse n'ipantaro yirabura irimwo akabara k'umuhondo hakaba n'abantu benshi baje gusuma.

Umuntu w'umuganga yambaye ako gupimisha abagwayi, akaba yambaye igitaburiya cera, akaba afise umuti mu minwe n'ikaramu, iruhande yaho hahagaze uwundi muntu yambaye impuzu zubururu.

Igiti c'icamwa giteye murungo rw'umuntu citwa umucungwe kandi kikaba gisa neza giteye igomwe gitotahaye ariko ntikirera kandi iyo uteye igiti murungo nisawa kuko birindi inkukura ikindi naco ivyamwa birafasha kumugara y'abantu.

Amatuta y'igitegwa citwa ikigazi, akaba ateguye ari ahantu heza munsi y'ibiti, ibiti birebire bifise amashami y'icatsi.

Inka y'ikirundi ifise amahembe maremare, ikaba ifise n'amabara yera n'ayirabura iruhande yaho hahagaze umugore yambaye igitenge n'igitambara cibara ryera.

Ni kukiyaga iruhande yico kiyaga hateretse ubwato, bukaba bufise ibara ritukura n'iryubururu ubwo bwato bukaba buteretse kumusenyi iruhande yuwo musenyi hari utuntu twutuzu twubatseho

Isoko ry’ Imboga bita amashu, hakaba hahagaze abantu benshi baje gusuma, bakaba bambaye impuzu zera, abandi bambaye impuzu z’umuhondo abandi bambaye impuzu z’icatsi.

Ishamba rimwo ibiti irebire ibiti bisatuye harimwo ibisate n'ivyatsi.

Inka nyinshi zisa nizonze zikaba zihagaze iruhande y'iraro ryazo iruhande yaho hahagaze umuntu wumugore yambaye igitenge nagashati kabagore nigitambara mumutwe

Ikirere ciza kitarimwo imvura, hasi hari ibiti bisatuyemwo inkwi zo gucanisha umuriro zikaba ari nyishi.

Ishamba ryiza riteyemwo ibiti rifise amababi meza atotahaye iruhande yaho hararimye hasi hakaba hari ivyatsi vyumye

Ikiyaga, muri ico kiyaga harimwo ivyatsi biteyemwo muri ico kiyaga harimwo imvubu, izo mvubu zikaba ari zibiri hejuru yazo hakaba hahagaze utunyoni hakurya yaho hari umusozi.

Umurima uteyemwo ibigori n'imyumbati ukaba ari umurima uteye igomwe usa neza, iruhande yaho hateye ibiti vy'ibigazi navyo akaba ari vyiza cane

Urutaro ruriko tungurusumu zitekeye, iruhande yaho hari imifuko itekeyemwo ibintu, hakaba hicaye n’umugore yambaye igitenge.

Itomati nyinshi zihiye zifise ibara ritukura zikaba ziri mu gitebo iruhande yaho hakaba hari intore.

Ibitungwa bita inkoko z'amasake nziza cane, zifise amabara atukura nayirabura zikaba ari inkoko zigeze kuribwa zihagaze aho bazitungiye.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi kandi vyiza, birimwo ubwoko bw'ibiti bit'imigano, bikaba ar'ibiti bisa neza, hakaba hari n'ikirere ciza.

Igitegwa citwa ibiharagi, bikaba biri kugitebo, bimwe bikaba bitonoye, ibindi bikaba bidatonoye.

Umusozi mwiza muremure, uteyeko ibiti, munsi yuwo musozi hari ingo, amazu y'abantu, ibitoki, n'indimo nziza zitandukanye.

Umusozi mwiza uteretse neza, hakaba hateyeko igiti kiri ahantu hameze nkimbuga hakurya yaho hateye ibindi biti kuyindi misozi myiza iteye igomwe.

Isoko ry,ivyamwa birimwo amatunda yubwoko butandukanye akaba ari mubiterekwamwo , imifuko iruhande yaho hakaba hari ububiko bwayo matunda .

Imbuga imeze neza iruhande yaho hateye ibiti bibiri binini bifise n'amashami meza musi yaho hakaba hari utwatsi dutotahaye.

Uruzitiro gw'inzu gw'ubatse kijambere hasi hakaba hateye udushugwe twiza turimwo ibara ry'icatsi nibara ry'umuhondo rivanze n’iritukura hakaba hari nifumbire yo gufumbira udushugwe.

Umurima uteyemwo imyumbati akaba ari imyumbati myiza iruhande yaho hubatse inzu hakaba hateye n'igiti citwa umwembe.

Isoko y'ivyamwa vyitwa Imyembe, Amatunda, Imicungwe bikaba biri mubitebo badandarizamwo impande yaho hicaye Umuntu yambaye ipantaro itukura.

Igikoko giteye ubwoba gikaze citwa Ingwe. Gifise amabara yera n'ayirabura, kikagira n'ubwanwa ku munwa, kikaba kiri ahantu hazitiye n'ivyuma bikomeye.

Umuntu wumusore, ariko aratwenga afise itabi muntoki, akaba arivunyemo kabiri.

Ahantu heza, hari uruzi rutemba, hejuru yurwo ruzi hakaba hari utunyoni twiza turiko turaguruka , iruhande yaho hari ivyatsi vyinshi kandi biteye igomwe.

Inka nziza zimwe zifise amahembe izindi ntamahembe zigira zikaba ziriko zirya ubwatsi ziri muruhongore gwazo zimeze neza cane

Ishamba ry'ibiti ivyo biti bikaba bifise amababi asa n'icatsi gihishiye iruhande yaho hari uruzi rutemba.

Ubwoko bw'inyoni bita imbata, zikaba zifise amabara yera n'ayirabura, zikaba zihagaze mu vyatsi bitotahaye.

Umuganga w'ibiterwa yambaye impuzu zirabura, akaba afise akadobo k'umuhondo, ariko apompa umuti ku biterwa vyiwe, bitonze ku murongo biteye kijambere, bikaba bisa neza cane kuko arabikingira ingwara.

Abagabo babiri bambaye impuzu zirabura, bakaba bariko bafumbira igiterwa citwa ikigori, kikaba gitewe kunkengera z'uruzi bikaba biboneka yuko ari umurima mwiza kandi uzokwimburwa.

Uducupa tubiri duteretse ahantu hamwe, tukaba turimwo imiti w'ibiterwa, kurutwo ducupa hakaba hariko indome zandikishijwe n'Ibara ryera.

Imfumbire yo mubwoko bw'ikizungu ikaba yera abantu benshi barakunda kuyikoresha cane cane mugumfumbira ibintu ibiterwa vyabo ibitoke nibindi bintu bitadukanye, kandi iyo uyikoresheje uraronka umwimbu uhagije, ukaryoherwa ugashira kwisoko ugashobora nokuronka amafranga menshi cane.

Umuntu w'umugabo yambaye impuzu zisa n'ubururu zivanze n'ibara ry'icatsi akaba ari umuganga w'ibiterwa, ariko apompa igiterwa cyitwa itomate, iruhande yaho hakaba hari umurima mwiza cane w'itomate.

Umuganga w'ibitungwa akaba yambaye ibirato bikingira amaguru, akambara ibutura isa n'igicu ndetse numupira usa n'igicu, akaba ariko arapompa igiterwa citwa amashu. Amashu akaba ari igiterwa ciza co mu bwoko bw'imboga.

Ifumbire nziza ya Kijambere, ikaba ikoreshwa mugufumbira ibitegwa na cane cane umuceri, abarimyi iyo bayikoresheje baratubwirako basanga baronse umusaruro mwiza na cane cane ku bantu bakunda agaceri baravuga yuko iyo ukoresheje iyo fumbire ibintu bigenda neza abantu bakaronka umwimbu umeze neza.

Muganga w'ibitegwa ariko apompa ibitegwa vy'itomati ziwe, akaba ari itomati nziza zisa neza, yambaye ipantaro y'ubururu; ishati yera; kurutugu yambaye ico ashiramwo umuti w'ugupompa ibitegwa.

Umuntu w'umugabo ahagaze ariko apompa ibitegwa akaba ari n'umuganga w'ibitegwa akaba yambaye yambaye impuzu zimukingira kumazuru uwo muti utamwinjira mumazuru ikindi naco akaba yambaye n'impuzu zera zimukingira kumubiri hanyuma mugupompa ibitegwa burya aba ariko arabikingira udukoko tuza tukarya amababi bitugatuma igitegwa kimererwa nabi.

Umuntu w'umugabo ariko arapoma umuti mu murima w'umuceri mwiza cane, mwinshi kandi akaba yambaye igitambara. Ishati y'imirongorongo akaba yambaye nico gushiramwo umuti ku rutugu.

Umuntu w'umugabo ariko aravomera umuti mu murima wiwe w'amashu akaba yambaye ibirato n'ikabutura n'umupira n'inkofero .

Abantu babagabo benshi, bariko barashira ifumbire y'ikizungu ku giterwa citwa ikawa, bakaba bari ku misozi myiza iteye igomwe.

Akabugusu gatekewemwo icayi. Ico cayi kikaba giteretse ku meza isa niyera iruhande yaho hakaba hari icatsi gihishiye.

Umuntu w'umugabo afise icuma gipompa imyotsi akaba ariko arapompa mu mashugwe asa n'icatsi akaba yambaye agapira kirabura, n'ipantaro .

Ifi ziriko ziroga mu mazi, akaba ari zibiri, zifise amababa hejuru; zikagira n'umurizo bizifasha koga iyo ziri mu mazi zikaba zifise amaso manini zikagira n'umunwa; zikagira naho zihemera.

Abantu b’abagabo bane bahagaze hejuru ku mbaho, munsi hakaba hari ikiyaga, iruhande yaho habaka hari ubwato bubajwe mu mbaho, iruhande yaho kandi hakaba hari uruzitiro n’isenga.

Amafi n'ikintu ngira kamaro ku buzima bw'umuntu kuko amafi turayakunda aranaryoshe ndetse bakunda kuyaroba ahantu hari ibiyaga ndetse harimwo inzuzi ziba zirimwo amafi kandi ugasanga araryoshe abantu benshi barayakunda afise akamaro kumagara yabantu cane nanje ndayakunda.

Ikiyaga ciza ndetse kandi kikaba kimeze neza hakurya yaho hakaba hari imisozi myiza iteyekw’ibiti, hama murico kiyaga hakaba harimwo imitego yo gutega amafi, ndetse n’utundi tuntu nk’indagara kugira ngo bashobore kubona umwimbu mwiza w’ivyo bakuye murico kiyaga.

Isahani yera iriko ivyo kurya biryoshe umuceri , ifi , indimu n'isose n'udusharijweko .

Abagabo babiri bahagaze m'Ubwato. Ubwato buri mu Kiyaga bakaba bariko bararoba Amafi bakoresheje insenga.

Ifi nini idatetse iri kwisahani, hariho kuruhande udufi dutoya tudatetse natwo kuruhande rwaho haka hari ninyama yifi idatetse hakaba hari itomati, hakaba hari indimu nutundi dukoko

Amafi yegeranirijwe hamwe yarobwe, akaba ari meza cane avyibushe, tugakunda kuba tuyasanga mu kiyaga ca Tanganyika giherereye mu gihugu c'Uburundi, akaba ari amafi yifashishwa kugira ngo dutegure ivyo kurya.

Amafi barovye, ari mugatebo kayo, iruhande yaho hari umunzane upima ibiro. uwo munzane ukaba uteretse kubiti vy' imbaho.

Ikiyaya ciza kirimwo ibidengeri vy'amazi iruhande yaho hateye iyindi mirima hanyuma hakurya yaho naho hakaba hari ibiti bikingira ibidukikije kandi bikaba ari vyiza biteye k'umurongo

Indagara zikaranze zimeze neza kandi ziryoshe, zikaba ziri kumwe n'udutunguru, iruhande yaho hakaba hari indimu, kandi indagara ni ikintu kiba mumazi kandi kikaba kiryoshe, na cane cane kubantu baba mu karere k'Imbo. Kandi bakaba bavuga yuko zifise akamaro ku bantu.

Isupu itetse, iryoshe, ikaba ifise akarangi gasa n'umuhondo, kaba karyoshe kari kumwe n'ifi, iteretse kwisahani ifise ibara ryera, iruhande yaho hari ibipukuru.

Uruzi rutemba, rurimwo ubwato bufise ibara ryubururu, hakaba hicayeko umuntu yambaye ipantaro, umupira, n'inkofero. Iruhande yaho har'ivyatsi.

Isoko y'indagara; imikeke, amafi. Bikaba bitekeye mu mifuko, zikaba ari nziza cane kandi zikaba ari na nyinshi.

Ifi zibiri zokeje ziri kumwe n'itomate zikaba ziteretse kucuma co kwokerezako inyama munsi yaho hakaba hari umuriro.

Ibikoko biribwa vyo mubwoko bwamafi, bikunze kuba mumazi ariko biri mukayungiro, gafasha kugira ngo babirobe.

Abantu batatu, babiri n'abagabo, uyundi umwe n'umugore, bahagaze mu mazi, bariko baroba indagara. Iruhande yaho hariho ivyatsi bita urumfunzo, abandi bahagaze mu bwato.

Ibiti ni ngira kamaro kumagara yabantu kuko birazana akayaga keza, kandi ikindi naco birarinda inkukura iyo uteye ibitegwa vyawe iruhande y'ibiti birarinda inkukura ugasanga iyo imvura iguye ntacononekaye bikagenda neza kubera akamaro kico giti.

Igisaka cibiti kirimwo udushugwe twiza twibara ryera hasi hakaba hateye utwatsi twiza iruhande yaho hakaba hari nibindi biti vyubundi bwoko

Ikibanza ciza kimeze neza co kurimamwo kikaba kiriruhande yinzira hama hakaba hateye ibiti bikingira inkukura ndetse hakaba hari nu murima mwiza w'ibitoki bimeze neza vyeze, ibindi ntibirera kandi bikaba bisa neza biteye igomwe.

Ikibanza ciza c'okurimamwo iruhande yaho hateye ibiti vyiza birerebire bitanga imvura ndetse bigatanga n'akayaga. Hanyuma hakaba hahora n'ibigori, kuko hari ibishishwa shishwa vy'ibigori.

Umurima w'ibiraya uteye ku murongo, ukaba uteye kijambere, umurima mwiza cane. Iruhande yaho hakaba hateye ibiti bikingira ibidukikije bigatuma haboneka imvura bigatanga n'akayaga keza.

Ivyatsi bikunze kuba vyegeraniye hamwe, abantu bavyita ishinge bikaba bikoreshwa mu kugaburira inka ndetse no mu gusasiza ibitungwa. Iruhande yaho hateye ibiti birebire ndetse hubatse n'inzu.

Ikibanza ciza cane co kurimamwo giteguye muburyo bwa kijambere akaba hari ahahoze bararimwe ibigori bikaba vyarahavuye, hakaba hasigaye ibishishwa vyibigorigori, iruhande yaho hariko harengana umuntu Kandi hakaba hateye nibiti vyiza cane.

Ikibanza co kurimamwo iruhande yaho hateye ibiti , ibitoki hakaba hariho n’uduti twudushurwe tukaba duteye kumurongo hama iruhande hakaba harimye hakaba hari n’ishamba.

Umurima mwiza w'ikaroti ziteye ku murongo muburyo bwa kijambere, kandi ikaroti zikaba zifise akamaro ku magara y'abantu na cane cane kubantu bafise ikibazo c'amaso. Iyo uzifashishije ukazirya urasubira kandi ugakira amaso iyo wari uyagwaye. Kandi barabihanura no kwa muganga kuko baba bakeneye ko urya ayo makaroti.

Umurima mwiza kandi uteye igomwe, ukaba ari umurima w'ibiraya ndetse akaba ari ibiraya bimeze neza biteye igomwe biteye ku murongo mu buryo bwa kijambere , kandi ibiraya bikunda kuba ahantu hashushe cane, ikindi naco iruhande yaho hari ibiti vy'imikaratusi biteye ku murongo kandi birinda inkokura.

Intama nigitugwa ciza gikunda gutungwa nabantu benshi, kikaba gitungwa mubice vyaruguru, kikaba gitanga amata, inyama namafaranga, kandi kikaba kiriko kirarisha ahantu hari ivyatsi vyiza bitotaye.

Ikibanza ciza co kurimamwo, iruhande yaho hubatse inzu ndende y'amabati atukura ikaba ifise n'irangi ryera, iruhande yaho hakaba hari n'ibitoki vyegeraniye hamwe.

Ahantu hahoze umurima w’ibigori, hakaba hasigaye ibititigiri, iruhande y’ivyo bititigiri hakaba hari ibiti birebire vy’imikaratusi, hakaba hari n’ishamba ry’ivyatsi vyinshi ku ruhande.

Ikibanza ciza co kurimamwo hakaba hateye ivyatsi vyiza ndetse n'ibitoke vyiza, iruhande yaho hari inzu yubatswe ya kijambere ifise amabati atukura ndetse n'ibara ry'ubururu.

Ikibanza ciza c'ukurimamwo, kikaba ari ikibanza cahoramwo umurima w'ibigori kuko hari n'ibishishwashishwa vy'ibigori, hakurya yaho hari inzu y'ububiko bw'ibiterwa, ndetse hakaba hatewe n'ibiti bikingira ivyo biterwa nk'inkukura n'ibindi.

Ikibanza ciza co kurimamwo, hakaba hahora hari ibigori, kuko hari n'ibishishwashishwa vyavyo. Hakurya yaho hakaba hari ibiti vyiza bikwega imvura ndetse bizana akayaga.

Umurima uteyemwo ibiterwa vyinshi bitandukanye ukaba urimwo: amateke, imyumbati, ibitoki, imisigati iruhande yaho hakaba hubatse inzu y'amabati ashaje.

Igiti burya n’ikintu gikomeye cane kuko gitanga akayaga ikindi naco kikarinda inkukura kandi ikindi naco burya gikwega invura. Iyo uteye igiti iruhande y’imirima yawe kirarinda kugirango hataba ikintu citwa inkukura ikindi naco iruhande yaho hakaba hari n’amazu meza ateye igomwe.

Urugemwe gw'igiti ruteye ahantu kumbuga mu buryo bwo kugira ngo hakingigwe ibidukikije, igiti ni ciza gituma haboneka akayaga keza, abantu bagahemuka impwemu zimeze neza, kandi igiti gifasha no mu gukwega imvura kugira ngo abarimye bashobore kubona imvura.

Umurima w’ubwatsi bw’inka bita urubingo, iruhande yawo hakaba hari umurima w’ibitoki vyiza bimeze neza.

Igiterwa citwa ingagari, kikaba ari igiterwa kivamwo imiti ivura ingwara zitadukanye kikaba ari igiterwa ciza, gifise akamaro kubantu, hanyuma kikaba giteye ahantu heza hatotahaye hasi hari utwatsi twiza iruhandeyaho hari inzu .

Umurima w'ibiraya biri ku murongo hakurya yaho hakaba hari inzu z'amabati yera hakaba hateye nibiti.

Ahantu hari ikibanza co kurimamwo, iruhande yaho hateye ibigori bikaba vyumye, hakaba hateye n'ibiti birebire.

Akayira gatoya k'ikirundi, gaca iruhande y'ikigo c'amashuri hakaba hariko hacamwo umuntu ariko anyonga ikinga afise akadumu.

Ishamba ry'ibiti bita imikaratusi rifise amababi ameze nk'ayera, bikaba ari ibiti bitaragera gucibwa bikiri bito hasi hakaba hari ivyatsi.

Agashamba karimwo ivyatsi vyinshi bimwe bikaba vyumye ibindi bikaba bitotahaye iruhande yaho hakaba hubatse inzu

N'ahantu hanze hubatse bubakishije amatafari yumwe. Hari umurima urimwo amateke n'izindi mboga zitandukanye.

Akayira kikirundi iruhande yako kayira hari igiti kinini , kinini cane cumusufa hakaba hariko harengana abantu babagore bikoreye ibintu kumutwe .

Umurima w'ibitoki vyiza harimwo ivyeze n'ibindi bitarera hasi hakaba hari ivyatsi bitotahaye iruhande yaho hakaba hari igiti c'ivoka hakaba hubatse n'inzu ikiriko irubakwa itarahera.

Uruzi runini rutemba iruhande yaho hateye ibiti bita imigano hakaba hari n'ivyatsi vyiza biteye kunkegera zurwo ruzi.

Umurima w'amashu uteye kumorongo iruhande yaho hateye ibiti, iruhande y'ibiti hari akantu kameze nk'akabuga.

Ahantu heza ho kurima hateye uduti tw'udushugwe dufise amababi yumye asa n'umuhondo ayandi asa n'icatsi kibisi hasi hakaba hateye ivyatsi iruhande yaho hateye ibiti vy'imigereveriya.

Umurima uteye k’umurongo w’ibiraya hasi hakaba hari ibishishwa vyumye vy’ibigorigori iruhande yaho hakaba hari ibiti vyiza bifise amababi atotahaye.

Ahantu hahoze umurima w'ibiharage hakaba hari ibiti bishingigwako ibiharagi iruhande yaho hari ibiti birebire.

Inyama yinkoko imeze neza Ibaze ikabiteguye kugirango abantu bashobore kuyirya bayihereze, kandi inkoko abantu benshi barayikunda ninyama iryoshe abantu benshi barakunda iyo nyama kuko iba yoroshe kandi ikindi naco ntitera inrwara iri munyama zidatera inrwara cane.

Igitungwa citwa Inkoko kikaba cororwa n'abantu benshi. Benshi bakaba bagikunda kuko gitanga amahera, amagi, inyama, ndetse kikaba gishobora no kwororoka zikaba nyinshi cane kuburyo uwuzifise ntaco yidoga.

Imifuko minini y’ ibara ryera ritekeyemwo ingano, ibaharage, ibigori n’amasaka. Akaba ari vyo kurya abantu akenshi bakunda gukoresha nko mugukora umusururu w’abana.

Umuntu w'umugabo yambaye agapira karimw'ibara ryicatsi, akaba afise n'ibigori muminwe, akaba aryohewe cane kuko yagize umwimbu mwiza kandi bibonekanezako yaronse umwimbu uhagije.

Umuntu wumugore ahagaze mumurima wiwe, akaba ariko aratwenga, araryohewe afise akamwemwe kenshi kubera ko agiye kubona umwimbu mwiza wibiharage, ndetse ivyo biharage bikaba binameze neza bifise amababi atotaye, kandi hakurya yaho hari nibiti nimisozi myiza

Umurima mwiza wa kijambere uteye igomwe wibiharage ukaba uteye kumirongo ndetse muburyo bwiza ndetse hakaba hahagaze n’abantu bariko bariga uburyo bashobora gutera ibiharage murubwo buryo bwiza bwa kijambere impande yaho hakaba hari n’amazu meza y’ubatse

Igiterwa cimyumbati akaba arimyumbati myiza imeze neza isaruwe kandi imyumbati ifise akamaro kumagara yabantu, kandi kubacihereza baravuga gitanga inguvu, na cane cane gikunze kuba ahantu mukiyaya c'imbo, ahantu hashushe cane niho gikunda kuba.

igiterwa cikijumbu ibijumbu n ibintu vyiza cane abantu bakunda kuko biri mubwoko bwa ntanganguvu kandi ikijumbu iyo ukiriye kiraguha ingumvu nacane cane kubantu baba bakora ibikorwa vyingumvu barakunda kubirya cane kandi kirasosa gifise isukari yumwimerere kikaba kitanatera nirwara gifise akamaro keza cane kubantu

Umurima mwiza w'itomati uteye kijambere ku mirongo ikaba iruhande yaho hari umuntu w'umugore yambaye ijipo yirabura ndetse n'igitenge mu mutwe akaba afise indobo mu minwe ndetse n'isuka.

Abagore babiri b'abanyagihugu bafise isuka ku rutugu bambaye ibitenge vy'amabara bakaba bafise udufuko mu minwe, n'isuka hanyuma bikaba biboneka yuko bavuye kurima.

Umuntu w’umugabo afise imyumbati yasoromye, akaba yambaye ibirato vyera, ipantaro yubururu, nagapira kimirongo yera.

Igiterwa cigikotikoti akenshi gikunze kuba atamyumbati gifise, ariko kikaba camugwako isombe iruhande yaho hubatse inzu yakijambere, hakaba hari N’ikindi giti cikigazi .

Isoko ryubatswe muburyo bwakijambere rikaba ryubakishijwe amabati ndetse nivyuma hakaba harimwo ivyamwa vyiza nkinanasi ndetse nimyembe, nindimu, hakaba harimwo nibitunguru ndetse nibintu vyinshi cane.

Umurima mwiza w’ibiharage utaragera gusarurwa ndetse ibiharage bikaba bifise n’akamaro ku magara y’abantu. Iruhande yaho hahagaze umugabo yambaye agapira gasa n’igicu uwundi akaba yambaye agapira k’amabara atandukanye akaba yambaye n’inkofero itukura. Ibiharage bifise akamaro kenshi cane ku magara y’abantu.

Umwimbu mwiza w'ibiraya bitekeye mu mifuko yera, ibiraya bifise akamaro kenshi ku magara y'abantu ndetse iyo ubirimye ukaronka umusaruro mwiza urashobora kubishira kw'isoko bikaguha n'amafaranga meza, ukaryohegwa ugataha uryohewe, ukumva yuko utarimiye ubusa.

Abantu b'abanyagihugu benshi bahagaze iruhande y'umurima w'ibiharage , bakaba bari barikumwe n'umuntu ariko arabigisha , impande yaho hakaba hubatse inzu ndende , hakaba iruhande yaho kandi hateye n'ibiti.

Umurima mwiza w'ibigori ukaba uteye kijambere, ukaba ari umurima uteye igomwe urimwo ibigori vyiza ndetse vyera, ibigori bibiri bibiri kugiti kimwe akaba aribigori biteye igomwe cane.

Umuntu w'umukobwa yambaye impuzu zirabura hose akaba ariko yagaza aka nyana ndetse iruhande yaho hakaba hari uruhongore rw'inka. Ako ka nyana gafise amabara yera ndetse na yirabura kakaba gasa neza kavyibushe, iruhande yaho hari ishamba ririmwo ibiti vyimikaratusi.

Ikijumbu n'igitegwa gikunzwe n'abantu bo mu mice yose kikaba gifise akamaro k'umubiri w'umuntu gitanga inguvu kikaba kiri mu ndobo ifise ibara ry'icatsi iruhande yaho hahagaze abantu b'abagabo babiri, n'ibitoki.

Umuntu wumukobwa yambaye ipantaro yirabura ikoti yirabura ndetse nigitambara cirabura mumutwe, akaba ariko yagaza akanyana kamabara yirabura nayera ,iruhande yaho hari uruhongore rwinka .

Icamwa citwa amafenesi kikaba ari icamwa ciza kiryoshe, kimota neza ,kikaba gikundwa n'abantu bose ,baba abato ndetse n'abakuru ,kikaba aricamwa gifasha kandi akaba ari n'umuti kuri bamwe n'abandi.

Umuntu w'umurimyi afise igitebo gisa n'ibara ry'icatsi, ariko arasarura i tomati ziwe, iruhande yaho hakaba hahagaze n'abandi bantu babiri, itomati zikaba zisa neza zihiye, izindi zikaba zitarasha.

Umurima mwiza watewemwo ibikoti ndetse nibiyoba, kandi bikaba bisa neza, iruhande yaho hakaba hariho abagore babiri bunamye bariko barabagarira ibiterwa ndetse bikaba bisa neza bitotaye hageze yuko umuntu abisarura.

Umuntu w'umugabo ahagaze mumurima wiwe mwiza w'amatunda kandi akaba aryohewe ariko aratwenga afise n'amatunda muminwe agera nko kur'atananu kandi akaba yambaye n'agapira gasa n'igicu ahagaze mumurima wiwe uteye igomwe Umeze neza akaba yaronse n'umwimbu

Igiterwa citwa imikerera kikaba ari igiterwa gikundwa nabantu beshi gifise ibara ryicatsi kikaba giteretse kumeza y'imbaho akaba ari igiterwa ciza kuko gifise ibintu gifasha mumubiri w'umuntu .

Ipera n'icamwa gikundwa cane gifise ibara ry'icatsi, kikaba gikundwa n'abantu b'abana bakiri bato kuko kiraryoshe kirasosa, n'icamwa gifasha mumubiri w'umuntu.

Igiterwa c'umwungu kikiriko kirama neza kitarakura cane kikaba kikiri ibishurwe umwungu n'ikintu abantu beshi bakunda burya abantu beshi baragikunda na cane cane abantu bakuze kuko umwungu urafise akamaro ku magara y'abantu ndetse iyo bawihereje bagira n'amagara meza.

Umurima mwiza uvanzemwo amateke, ibigori, ndetse n’ibiharage hakurya yaho hari imisozi iteweko ibiti Kandi ibiti bifise akamaro na cane cane ku mirima, mu gukingira inkukura ndetse ugatanga n’akayaga keza ku bantu bagahumeka umwuka mwiza Kandi bakagira n’amagara meza.

icamwa citwa amapera, Amapera jewe ndayakunda ndetse n'abantu beshi barayakunda kandi afise akamaro kuko n'icamwa gifise akamaro ku bantu no ku magara y'abantu ikindi naco n'amapera meza ageze kwa murwa kandi ageze no kuribwa abantu beshi bakiri bato barayakunda cane ku yarya.

Ishamba ryiza kandi riteye igomwe, ririmwo ibiti bitandukanye, ndetse hakaba harimwo n'ibitegwa , nk'ibihagarge, ibigori , ndetse n'ibindi bintu vyinshi bigiye bitandukanye bikaba bisa neza.

Umurima w'Ibiterwa bita Inkere, ukaba ari Umurima mwiza uteye igomwe, n'Ibiti vyinshi vy'Inkere hirya no hino.

Ibitegwa vy'ibitunguru vyo mu bwoko bw'imboga kandi bikaba bitukura kandi bikaba ari vyiza abantu benshi barabikunda cane mu kubikoresha mu kubitekesha ndetse bikaba bifise akamaro kumagara y'abantu kuko bifise akamaro kenshi cane birimwo no mubitanga amaraso imboga burya iyo uziriya zitanga amaraso ukagira n'amagara meza.

Akana k’agahungu kariko karatwenga kambaye umupira utukura kari iruhande y’inka, inka ziri muruhongore rwazo zifise ibara ryirabura ndetse n’iryera zikaba zifise n’amahembe magufi.

Iguterwa citwa Umwungu kikaba ari igiterwa ciza kigeze gusarurwa kigakundwa n’abantu beshi abantu beshi, baragikunda gifise akamaro k’ubuzima bw’umuntu kikaba kitarasarurwa kiracari mu vyatsi vyumye.

Ububiko bw’ibigori bwa kijambere, bukaba ari inzu yubakishijwe amabati, ndetse n’ivyuma bikomeye. Ibigori bikaba vyanikiye ku biti vyubakiye neza ku murongo.

Imyungu batondekesheje kumurongo. Ikaba ari imyungu myiza, minini, yeze, igeze kuribwa. Iruhande yaho hari umugore yambaye ishati yera, hakaba hicaye nuwundi mugabo yambaye ishati itukura.

Umugabo ahagaze ku nzira, akaba ariko aratwenga. Yambaye ikoti ritukura, akaba afise isuka , iruhande yiwe hari umurima mwiza w’ ibiharage akaba ari umurimyi.

Abanyagihugu bakoraniye ahantu hamwe bakaba bihariyemwo abagore beshi hakaba hari umugore ahetse umwana ahagaze iruhande yigiterwa citwa ikigori bakaba basa nabariko bariga.

Abagabo babiri bariko baratwenga kandi baryohewe bahagaze m'umurima mwiza utey'igomwe w'ibiraya kandi ukaba usa neza cane, cane gose, bambaye impuzu zifise ibara ry'icatsi bakaba bariko baratwenga bakaba baboneka yuko bazoronka umwimbu mwiza cane.

Ibiti vy'imicungwa biteye ku murongo, bikaba bigeze kwamurwa. Iyo imicungwa igeze kwamurwa iba isa n'ibara ry'umuhondo, iyo bitaragera bikaba bisa n'ibara ry'icatsi, kandi bikaba bifise akamaro ku magara y'abantu.

Umuganga w'ibiterwa ameze nkuwufukamye ariko yitegereza igiterwa uko kimeze , yambaye impuzu y'icatsi, akaba ari iruhande y'ishamba n'ibiti vyinshi kandi vyiza .

Umuntu w’umugore akaba ari umurimyi yambaye agapira kera, akaba yambaye n’igitambara kirimwo amabara, hanyuma akaba ahagaze no mu murima wiwe mwiza w’ibiharage. Kandi ibiharage ni ikintu ciza abantu benshi bakunda, kikaba kivako n’amababi abantu benshi bakunda kurya bita imikubi. Imikubi ni ikintu abantu benshi bakunda cane cane mu ntara zaruguru.

Umurima wibiti bimerako ivyamwa vyitwa ipapayi, akaba ari ivyamwa vyiza, bifise akamaro kubuzima bw'umuntu, akaba ari isanganyangaburo. Akaba arivyamwa biteye kumurongo muburyo bwakijambere.

Abantu bavanzemwo Abagore n'Abagabo ndetse bakaba bariko barasarura igiterwa c'umuceri, ndetse bikaba biryoshe bisa neza hakurya yaho hateye ibiti bikingira inkukura, ndetse bikadufasha kuduha imvura muri rusangi. Igiti gifise akamaro gakomeye cane kubuzima bw'umuntu.

Abarimyi batatu hakaba hari umugore yambaye igitenge c'amabara ndetse n'umugabo yambaye agapira k'amabara yicatsi ndetse nayera bakaba bunamye bariko barabagarira umurima mwiza w'ibijumbu bakaba biteze umusaruro mwiza umeze neza.

Umurima mwiza uteye igomwe uri ahantu heza mu kiyaya wibigori kandi ukaba utaragera gusarurwa ikindi naco hagati yaho haca akantu kamazi gatwara amazi yo kuvomera ibigori. Ikindi naco hakurya yaho hari ibiti biteye birinda inkukura bigatanga n'imvura.

Abantu begeranirijwe ahantu hamwe bariko bararima, hakaba harimwo abagore bambaye ibitambara, hakaba harimwo nabajejwe umutekano, bakaba bariko barategura isi ndimwa kugira ngo bazorime.

Igiterwa citwa iteke, kikaba gisoromye kigeze kuribwa rikaba ari iteke rimeze neza barihimbuyemwo ibice bibiri.

Umuntu w'umugore yambaye igitenge c'amabara, umupira w'ubururu ndetse n'igitambara c'ubururu akaba yunamye ariko arabagarira indimo ziwe z'ibiraya, ruhande yaho hakaba hateye ibiti hakaba haca inzira.

Abarimyi bimboga bafise udutebo turimwo imboga tukaba turimwo imboga zirenga renga, ndetse ninyanya iruhande yaho hateye ibiti vyimishirakure akaba ari mukirere gisa neza biboneka ko baronse umwimbu .

Isoko nziza y'igiterwa ciza citwa Ibirayi, ndetse Ibirayi burya iy'ubishize kwisoko urabona amafaranga ndetse ukabasha gutunga umuryango .Ikindi naco ivyo birayi bitekeye mumifuko, biba bitekeye neza kuburyo naho vyoja mumodoka bidashobora kugira ikibazo nagitoya.

Umwimbu mwiza w'igiterwa citwa ikaroti, ndetse ikaroti kikaba ar'igiterwa gifise akamaro na cane cane ku magara y'abantu kuko nk'umuntu iyo afise ikibazo c'amaso akarya ikaroti arashobora gukira, kandi akaba iri kw'isoko ndetse iratanga n'amafaranga menshi

Igitegwa co mu vyamwa c'itwa amacungwe. Amacungwe akaba ari icamwa kiryoshe kandi kimeze neza ku magara yabantu kuko gifise akamaro ko kukwongerereza amaraso na cane cane ku bantu bakiri bato kandi akaba ari icamwa kiryoshe gifise amabara asa n'umuhondo iyo gifise amabara asa gutya kikaba kiba gihiye.

Ivyamwa vyitwa amabungo bika ari ivyamwa biryoshe cane, na cane cane kubantu bakiri bato kuko barabikunda birasosa , biraryoshe kandi babikuramwo imitobe iryoshe cane, iyo uwunyoye aba ari mwiza cane uba ufise akanovera gakomeye gose.

Amababi y'igiti citwa ipera, akaba aramababi meza afise ibara ryiza ritotahaye ry'icatsi , akaba ari amababi akoresha cane cane k'umuti kubantu bafise ikibazo c'ibura ry'amaraso .

Ibitungwa bita inkoko, bikaba bifise amabara yera ndetse n’ayirabura, bikaba bifise n’ibara ritukura ku ruhande rwo ku mutwe zikaba ziri mu rusago rwazo, iruhande yaho hakaba hateye ibiti.

Umuntu w'umurimyi akaba ari mumurima wiwe w'ibigori kandi akaba ariko arabisarura akaba yabonye n'umwimbu mwiza w'bigori ndetse ibigori ni ikintu ngira kamaro cane kumagara y'abantu abantu barakunda kubitera na cane cane vyera ahantu hashushe cane birakunda ahantu hashushe

Abantu batatu bahagaze mumurima mwiza uteye igomwe w'umuceri kandi ukaba weze, ukaba usa neza, hama iruhande yaho hakaba hari ibiti vyinshi kandi vyiza, bikaba biri ibintu biteye igomwe cane.

Umuntu w'umugore yambaye igitenge; n'igitambara mu mutwe, afise isuka mu minwe, akaba ariko arabagarira ibiharage vyiwe, hejuru har' ikirere ciza, izuba rimeze neza, hakaba hasa neza.

Abantu babanyagihugu benshi begeranirijwe ahantu hamwe bambaye impuzu z'icatsi, bakaba ari abanyeshuri bariko bariga ukuntu bashobora kurima ibiti vy'imyembe bakabigira neza bikavamwo ivyamwa vyiza ndetsebimeze neza bitotahaye, abantu benshi bashobora kurya bakanashira kw'isoko bakaronka amafaranga

Igitungwa citwa intama, kiravyibushe gifise ubwoya bwinshi, nta mahembe kigira ndetse kiguma gihagaze mw'ishamba ahantu hari utwatsi twiza, ndetse kikaba gifise n'akamaro ku bantu bacoroye, gitanga inyama, kigatanga amata, ndetse iyo ugishize kw'isoko kiguha n'amafaranga meza.

Akabakure karimwo ivyamwa vyitwa imicungwa kakaba gateretse ahantu kumeza iruhande yaho hakaba hateretse imicungwa idatonoye.

Igiterwa co m'Ubwoko bw'imboga bita amashu, kikab'ari igiterwa ciza gikoreshwa mubantu Kandi barakirya bavuga yuko kiryoshe iyo ukiriye kiba kimeze neza nink'umuti ,kubantu baba bafise ingwara y'amaso iyukiriye kiba kimeze neza, n'uko Abantu benshi baragikunda cane.

Igitegwa co mu bwoko bw'ivyamwa bita ivoka, kikaba ari icamwa kiryoshe cane kandi kikaba gifise akamaro ku magara y'abantu ndetse niyo bayakoresheje barayahinguramwo amavuta yo kwisiga mu mutwe na cane cane kumavuta y'abakobwa.

Abantu babagore batatu bakaba bariko bararima umwe yambaye agapira gasa nicatsi uwundi yambaye agapira kera uwundi akirabura , ndetse bakaba baryohewe bafise amasuka muntoke bariko bararima hakurya yaho hari imisozi iteye ibiti ndetse ikaba ari myiza cane , ibiti bikingira inkukura .

Ikijumbu n'ikintu gikomeye cane kumagara yabantu, ndetse kikaba ari ikintu gifise akamaro kuko gitanga ingumvu. Kuko nanje ndagikunda ndetse kirasosa. Gifise isukari yaco y'umwimerere, kikaba gifise akamaro cane kubantu baragikunda. Iyugitetse kiba kiryoshe cane.

Abantu babagore bane bambaye ibitenge n'ibitambara mu mutwe bakaba bari ahantu mu murima bariko bararima birateye igomwe, iruhande yaho hari agashamba k'ibiti kandi hakaba hari umugore ariko aratwenga biboneka yuko anezerewe.

Abanyagihugu begeraniye ahantu hamwe bahageze iruhande yumurima w'ibitoki mwiza cane, hakaba hahagaze n'umugabo yamabaye impuzu zicatsi, bakaba bariko bariga ibijanye n'ivyuburimyi .

Ivyamwa vyiza bita imicungwe, ikaba yeze igeze kuribwa. Kandi imicungwe ni myiza ku buzima bw'umuntu kuko ari mbumba mubiri, kikaba ari icamwa kiryoshe cane, cane cane kubantu hakiri bato.

Umurima w'ibigori akaba ari umurima warusa neza ariko ukaba ufise ikibazo cuko watewe n'udukoko turya amababi yibigori ndetse n'amababi y'ibiharage iyo tuwuriye ayo mababi y'ikigori ikigori ntikimera neza ntigiheza ngo gikure .

Abanyagihugu bahuriye hamwe kugira ngo barimire hamwe bakaba bariko bararima, bikaba ari ibintu biteye igomwe bose bafise amasuka muminwe, iruhande yaho hubatse inzu yubakishijwe amategura, hakurya yaho hakaba hari n'imisozi myiza iteye igomwe.

Umurima w'ibigori uteye ku murongo. Ica mbere, ukaba ari umurima mwiza, iruhande yaho hahagaze umugabo ariko arabagarira. Hama hakurya yaho hakaba hari n'ishamba ry'ibiti.

Igiterwa c'ibiraya bikaba bimeze neza bivyibushe bigeze kuribwa. Birasoromwe ariko ntibirakurwa mwivu kugirango babitegure bashobore kuvyihereza. Kandi biraryoshe cane iyo ubitekanye n'ibiharage.

Umurima mwiza w'imboga zitwa amashu, zikaba ziriko zirasasigwa n'abantu b'abagore, bakaba bose bunamye bariko barasasira, iruhande yaho kandi hakaba hari n'umurima w'ibigori usa nuweze.

Inyanya ni ntore akaba ari ibiterwa ntungamubiri abantu bakunda cane kuko birafasha mubuzima bw'umuntu. Iruhande yaho hari igitebo co kubidandarizamwo.

Umurima w'imyungu, umwungu umwe uri hasi ufise ibara ry'icatsi gihishiye n'icatsi kibenje.

Umuntu w'umugore yambaye aka gapira kimirongo y'irabura, niy'umuhondo, n'igitambara gitukura akaba ariko aramura ikawa.

Umuntu wumugabo ahagaze mumurima mwiza cane w'ibigori, akaba yambaye inkofero yirabura n'ishati irimwo uturongorongo, n'ipantaro isa nivu hakurya yuwo murima hari imisozi myiza.

Umurima mwiza wibitoki, igitoki ciza kinini kigeze gusarugwa gifise inkingi zibiri zigishigikiye

Abaganga b'Ibitegwa bariko baravomera Ibitegwa vyabo hakaba harimwo ibigori, amashu, bakaba bambaye Ibirato bikingira amaguru, n'impuzu isa n'ubururu.

Icamwa citwa Ipiripiri kikaba gifise Ibara ritukura, niryicatsi gihishiye kikaba Kiri mwibakure yaco.

Umuntu w'umugore yambaye ibitenge vy'ibara ritukura n'ibara ryera afise isuka k'urutugu ariko araba umurima wiwe w'ibigori hakurya yiwe hari umusozi uteyeko ibiti.

Igiti c'ivoka, gifise amababi asa n'icatsi, kikaba kiriko ivyamwa vy'amavoka bigera kuri bitanu, akaba ariko utuntu tumeze nk'uduherehere kurayo mavoka.

Igiterwa co m'Ubwoko bw'Imboga bita Ishu. Ikaba isa neza ntikirera, ntikiragera kuribwa ifise Ibara ry'Icatsi rivanze n'Iryera

Umurima w'ibigori vyinshi cane ,hasi hari ivyatsi vyiza bitotahaye ,iruhande yaho hari ishamba ry'ibiti vyinshi .

Umuganga w'ibiterwa ariko arasuzuma igiterwa c'Intore, akaba yambaye Impuzu isa nicatsi, hirya yaho hakaba hari ishamba riteyemwo Ibiti.

Nigiterwa co mubwoko bwicamwa citwa urutomati zikaba ari tomati zitatu zihishiye nziza nizindi zitatu zicatsi kibisi

Ikibanza kizitiye kandi gikingiye cane, gitegurigwamwo imbuto z'imyumbati kugira ngo zizoje gutegwa zimaze gupimwa neza, hakaba hahagaze n'abantu benshi.

Umurima w'ibigori, ikigori kimwe gishishuye kigihagaze, ikigori kikaba gisa n'icumye.

Abantu babagabo batatu bahagaze ahantu mukiyaya ciza, hakaba hanikiye ibiterwa basoromye bifise ibara ritukura. Hakurya yaho hakaba hubatse amazu.

Umugabo yambaye agapira kuturongo dutukura, n'utwirabura ahagaze mumurima w'Amateke, n'Amatunda. Akaba yambaye agafukamunwa.

Imifuko irimwo itomate zihishiye zifise ibara ritukura iruhande yaho hari umuntu afise igitebo muminwe uwo muntu w'umugabo yambaye ishati yera irimwo uturongorongo.

Inka zibiri, imwe ifise ibara ryera niryirabura iyindi ifise ibara risa n'ivu zihagaze mubwatsi iruhande yaho hateye ibiti.

Icamwa citwa ivoka gisa neza indani kikaba gifise ibara ry'umuhondo kikaba gifise n'ikibuto kinini akaba ari umuntu ayifise mu kiganza ciwe, rikaba ari ivoka ryiza kandi riryoshe.

Umurima w'ibigori utotahaye usa neza, uteye ahantu mukiyaya hakurya yaho hateye ibiti vyiza kandi birebire.

Inzu ihomeshejwe ivyondo ikaba ifise nidirisha , iruhande yaho hateye akantu kameze nkishugwe iruhande yaho hari ivyatsi bibenje .

Umuntu w'umugore yambaye igitenge n'umupira utukura akaba afise isuka kurutugu akaba ari mu murima w'ibiharagi bishinzemwo ibiti vyumye hakurya yaho hari imisozi myiza.

Umuntu wumugore yambaye igitenge n'umupira usa n'ubururu nigitambara c'ubururu akaba ari mumurima w'ibiraya iruhande yaho hubatse amazu

Imyumbati isoromye, myiza, ikaba ari minini minini, ikaba ifise amabara ameze nkayatukura.

Umurima w'ibiraya uteye kijambere ukaba uteye neza ku murongo hagati yawo hashinze igiti kirekire kumpande no kumpande hakaba hari imisozi myiza iteyeko ibiti.

Ibitungwa bita intama zikaba ari intama zikiri ntoya nziza kandi zivyibushe zifise ibara ryera zikaba ziriko zirarisha ubwatsi bwiza kandi butotahaye

Zitwa Intore ziramuye, zikaba zifise Ibara risa n'Icatsi kitari kibisi, zikaba ari nziza.

Umuntu wumugabo ahagaze ariko aratwenga akaba afise isuka kurutugu yambaye ikoti itukura inkofero y'ubururu indani yambaye ishati yera akaba ahagaze m'umurima w'ibiharage.

Amateke bita amagoma akaba ari amateke manini afise ibara ritukura akasemwo ibipande bitatu

Ibigori vyinshi vyanikiye kumakoma yavyo bikaba ari vyiza bikaba biteye igomwe bavyanikira kugira ngo bizovemwo imbuto

Igiterwa citwa imikerera kikaba gifise ibara ry'icatsi gitoto kikaba kiri ahantu heza kikaba ari igitegwa kiryoshe.

Ibijumbu bisoromye bikaba bifise ibara ritukura. Iruhande yaho hakaba hari n'umurima w'ibijumbu wundi udasoromye.

Ibigori vyinshi vyiza kandi vyumye bigeze kuribwa. Biri mu nzu y'ububiko bwivyo kurya.

Ubwoko bw'Icamwa bita Umucungwe rikaba rifise Ibara ry'Umuhondo, ikaba riri mugiterekwamwo gisa n'ibara ritukura iruhande yaho hakaba hari Igiti ciyo micungwe nyene.

Umurima uteye neza muburyo bwa kijambere, ukaba aruwibiyoba usoromye. Bikaba bimeze neza, bisa neza. Bikaba bigeze kuribwa.

Ibiharage mu kirundi bita makuza bikaba bitukura usanga biryoshe cane iyo ubiteste bigira nisosi ico bita umufa mu kirundi , kandi bikaba biryoshe abantu benshi barabikunda baravyitaho ku birima ikindi naco bikunda kuba ahantu hakanye aho bita mu Mugamba.

Amasaka n'igiterwa ciza gikunda kurimwa ahantu hakanye kandi kikaba gikundwa n'abantu beshi baka cifashisha mugukora umusururu wabana kandi uwo musururu ukaba ufise akamaro kubana kuko uba unaryoshe.

Umwimbu w'ibiharage akaba ari umwimbu mwiza umeze neza, umwe ufise amabara y'irabura uwundi ufise amabara atukura, akaba ari ubwoko bitandukanye bw'ibiharage, kandi ibiharage ni ingirakamaro ku magara y'umuntu, iyo ukiriye ugira amagara meza, bikaba biri mu biseke bibiri bitandukanye.

Ibiharage n’ikintu abantu beshi bakunda kuko gifise akamaro canecane ku magara y'abantu abantu beshi ba Barundi barabikunda kandi nk'abantu beshi nkibice 30% bararya ibiharage kandi bavuga yuko biba biryoshe kandi ikindi naco iyo ubishize ku isoko biguha n'amafaranga meza.

Ibiterwa vyitwa amahoke kandi amahoke abantu abeshi barabikunda kuko baravyijukira bivamwo amavuta ndetse bikaba bikunda kuba ahantu hashushe abantu beshi barabikunda kuko bikorwamwo amavuta abantu beshi bakunda gukoresha cane cane abafise imyaka iri hejuru.

Ibiharage bishingiye ,Ibiharage barabishingira iyo biduga bikaduza imitwe yavyo barabishingira ibiti kugirango biduge neza bigire n'umwimbu mwiza kandi iyo ubishingiye bigira amagara meza bigasa neza ikindi naco ubirinda udukoko ,udukoko turya ama babi kandi iyo turiye ibiharage bica bimera nabi

Utubuto tuvamwo amavuta bita amahoke, tukaba turi mumufuko ujishijwe muburyo bw'ikirundi, tukaba ari twinshi kandi tukaba ari twiza. Iyo dusewe tuvamwo amavuta aryoshe cane cane kubantu bafise imyaka ikuze.

Umurima ma w'ibiharage kandi bikaba bitotahaye bimeze neza bikaba bigiye kwera ikindi naco harimwo n'amashurwe, amashurwe iyo uyabonye uba ubona yuko ugiye kuronka ibiharage vyiza kandi ukazoronka n'umwimbu mwiza ushobora nogushika kw'isoko ukaronka amafaranga.

Umurima uteye igomwe w'ibiyoba ukaba uteye m'uburyo bw'akijambere uri kumurongo, akaba ar'ibiyoba vyiza bisa neza haruhande yaho har'ibiti birebire bizifasha kugirango tubone imvura.

Umuntu w'umugore ahagaze iruhande y'inzu yubakishijwe amatafari mabisi, akaba ariko aragosora ibiharage akoresheje urutaro.

Abantu babiri b'abagore bambaye ibitenge n'ibitambara mu mutwe. Bakaba bafise amabakure arimwo ibiyoba. Iruhande yaho hakaba hariho utuyungiro two kuvyanikirako.

Umurima mwiza w'amasaka uteye muburyo bwiza bwakijambere ndetse ukaba uteye kumurongo ufise ibara ritukura ukaba ugeze gusarurwa iruhande yaho hakaba hateye ibiti, amasaka akaba ari igiterwa kimeze neza gikoreshwa muburyo bwo gusya ifu yubuyi ndetse nabana bakaba bayikunda cane.

Umurima mwiza w'ibiharage ukaba uteye mu buryo bwiza bwa kijambere ushingiriye nibiti vyumye kugirango gishobore gukura neza kiduge kimeze neza iruhande yaho hari nibiti kandi hakaba hubatse ninzu yubatse muburyo bwa kijambere yubakishijwe amabati .

Umurima munini w’amasaka ugeze gusoromwa umeze neza , iruhande yaho hakaba hari ishamba ry’ibiti vyinshi , muri amasaka akaba asa n’ibara ritukura.

Umuntu w'umugore yambaye igitenge akaba yambaye n'igitambara gitukura, akaba afise igitebo muminwe ariko aragosora ibigori. Akaba arikumwe n'umugabo ataboneka neza, hariho n'umufuko ufise irangi ryera.

Isoko ryihariyemwo ibiribwa vy'intete hakaba hahagaze umugore ariko arabitunganya yambaye igitenge akaba yambaye n'akamukingira umucafu iruhande yaho hari imifuko itekeyemwo ibiharage.

Ubushaza burahantu mu nkoko bukaba bwumye bumeze neza ikindi naco ubushaza n’ikintu gikomeye cane ku magara y’abantu ndetse n’abantu baragikunda nanje ndagikunda ikindi naco burumye kandi iyo bwumye buba bufise akamaro gakomeye cane abantu benshi na cane cane abari mu myaka ikuze barabukunda cane kuburya ubushaza buraryoshe gwose.

Umuntu w'umugore yambaye igitambara mumutwe, ishapure n'agahuzu kera akaba ari mumurima w'ibigori ugeze gusarurwa vyumye hirya yaho hakaba hari umusozi muremure uteyeko ibiti iruhande yaho hari ibiti vyishi kandi vyiza

Igitegwa citwa ikiyoba, kandi ibiyoba burya n'ikintu gikomeye cane ku magara y'abantu, abantu benshi baragikunda, gikunda kuba ahantu hashushe cane iruhande y'ibiyaga ikindi naco kikabana n'imyumbati, kirakunda kubana n'imyumbati, iyo bakirimye iruhande y'imyumbati kirera kigatanga umwimbu mwinshi kandi n'iyo ugishize kw'isoko gitanga amafaranga menshi cane.

Ibigori bimeze neza vyumye ndetse bikaba vyanikiwe barabisaruye bavyanikira aha hantu hagenewe kugira bibadanye vyera bizokugwemo ivyokurya ndetse nivyo kwongera gutera nk'imbuto.

Umurima mwiza w’ubushaza, ubushaza burya n’ikintu abantu benshi bakunda barakunda kukriya na cane cane abantu bakuze kugirango bibakingire ikintu citwa umutima burya ubushaza mgw’iyo uburiye burakingira ingwara z’umutima n’ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi burafise n’akamaro nkoku magara yabantu cane cane iyo umwana aburiye usanga arisawa aragira amagara meza akavyibuha.

Umwimbu w'ibigori akaba ari umwimbu mwiza uteye igomwe. Iruhande yaho hicaye abantu bakaba bariko baraganira ndetse bakaba baryohewe kuko baronse umwimbu mwiza wibigori. Ibigori nikintu gifise akamaro kenshi cane. Bitanga ifu, abantu bagashobora kuronka ico bagaburira umuryango, ndetse bakaronka naho bashira ivyo bintu bagashobora kuronka amafaranga.

Ibiharage bita Imikerera biba bidatonoye abantu benshi barabikunda kuko biraryoshe cane , kuko nanje ndabikunda. Ndetse birafise n'akamaro ku magara y'abantu. Akenshi bikunda kurimwa ahantu hashushe, ndetse nahantu hameze nkahatose kubera ko vyegereye ahantu hatose biramera bikamera neza cane.

Igiterwa citwa ibiyoba bisoromye bikaba bitarakurwako amashishwa bikaba ari ikiribwa gikundwa n'abantu benshi kanatsinda kiraryoshe kikaba gikundwa n'ingeri zabantu bose, abana, abakuze

Ahantu hazitijwe ivyuma indani hakaba hariyo ivyatsi vyumye biteye hakaba hanikiye ibiyoba kuvyanikigwako.

Umurima mwiza w'umuceri uteye mu kiyaya hakaba hari abanyagihugu bariko barasarura bikaboneka neza yuko umwimbu wabonetse , Umuceri n'igiterwa ciza gikundwa n'abantu benshi kuko gifitiye akamaro abantu batari bake.

Ibigori vyanitse ku tuyungiro, utwo tuyungiro tukaba tugabuwemwo mu bice bice hakaba harimwo uduce twinshi.

Umuntu w'umugore ahagaze kumbuga yo murugo iwe iruhande y'inzu ariko aragosora ibigori yambaye igitenge n'agapira kamaboko maremare gatukura iruhande yaho hari agafuko karimwo ivyo bigori.

Ibiyoba vyiza, birundaniye ahantu hamwe, bidatonoye bikiriko amashishwa yavyo. Bikaba biri m'Ubwoko vy'ibinyantete, akaba ari intete ziryoshe cane.

Ibigori vyumye vyanikiye ku biti, bikaba bisa neza bigeze kuribwa, iruhande yaho hubatse inzu ifise imiryango y’irangi ritukura.

Igitegwa gihingugwamwo amavuta bita amahoke kikaba gifise imbuto zifise amabara yera n'ayirabura zikaba ziri mu kibakure cazo gifise ibara ry'irabura.

Utubuto twigitegwa bita muringa tukaba tufise nimigera tugeze gutegwa turi mukibakure gifise ibara ryirabura

Ikibanza kizitijwe ivyuma. akaba ari ikibanza canikigwamwo ibitegwa bitandukanye.

Ubwoko bwintete bita ibiyoba bufise ibara ritukura bukaba buri mukintu bita igitebo iruhande yaho hari ikintu cigihuzuhuzu gifise ibara ryubururu

Isoko ryi'bitegwa vy'ibinyanete hakaba harimwo; ibiharage, ibigori, ibiyoba, n'amasaka, bikaba bitekeye mumifuko.

Umurima wamasaka meza kandi yeze akaba afise ibara ritukura akaba afise namababi yicatsi kibenje

Umufuko w'intete z'ibigori zumye hejuru yaho hariko amasorori abiri.

Umuntu w'umugore yambaye igitambara kirimwo amashurwe. Akaba yikoreye igitebo kirimwo amasaka. Uwo mugore akaba anezerewe cane.

Numurima wigitegwa citwa ingano akaba ari ingano nziza nyinshi kandi ziteye igomwe , zikaba zifise ibara ryicatsi kibisi , zikaba zitarera neza .

Ibigori vyumye bimeze neza vyanikiye ahantu kubiti, bikaba bikingiwe nihema rifise ibara ryera iruhande yaho hari umuntu yunamye.

Imbuto z'igitegwa citwa umuceri ziri mu mufuko ujishe mu buryo butari ubwa kijambere akaba ari imbuto nziza zo kuribwa.

Abaganga b’ibitungwa bakoraniye hamwe bambaye impuzu zibara ry’icatsi kibisi bakaba bahagaze impande y’ikiraro c’inka hakaba hari n’uyundi mugabo yambaye agashati k’imirongorongo.

Umuganga w'ibikoko yambaye impuzu zisa n'icatsi. Akaba ari iruhande y'inka ifise ibara ry'umugina. Ifise amahembe maremare. Ndetse ku mutwe hari n'ibara ryera.

Inkoko n’igitugwa ciza abantu bakunda ‘ kuko gifise akamaro mukuduha amafaranga biciye mu nyama , amagi zitanga. Zikaba ari nkoko nziza zifise ubuvyibuhe ,zifise n'amabara yumugina, ayera ndetse nayirabura.

Amagi n'ikintu abantu benshi bakunda, kiva munkoko, ndetse nanje ndagikunda Kandi ikindi naco , gifise akamaro ku magara y'abantu, irafise ico gifasha, iy'umuntu akiriye aragira amagara meza akagira umubiri mwiza mbetse kigafasha nogukingira abantu ingwara zimwe zimwe zitandukanye.

Igitungwa c'ingurube, ingurube ni igitungwa kimeze neza ndetse gitanga amafaranga kigatanga inyama akenshi iyo ugishize kwisoko kiguha amafaranga meza hakurya yaho hakaba hubatse inzu zubakishijwe amategura hakaba hari n'ibiti bikingira inkukura.

Abanyagihugu benshi banezerewe harimwo abagabo n'abagore, hakaba har'umugabo ateruye impene ariko aratwenga, iruhande yaho hahagaze umugabo yambaye inkoforo itukura; n'umugore w'umuzungukazi.

Abaganga b'ibitungwa bambaye impuzu zisa n'icatsi, ndetse bakaba bariko bariga ukuntu bashobora kwitaho inka zabo zikamera neza n'ibindi bitungwa bitandukanye, kandi bakaba bahagaze iruhande y'uruhongore rw'inka ahantu mu rugo rw'umuntu, ndetse hakurya yaho hari n'ibitoke.

Umuganga w'ibitunga akaba ariko arapompa umuti inka akenshi inka zikunda kugwara udukoko bita inyondwi uwo muganga yambaye impuzu zisa n'ibara ry'icatsi iruhande yaho hakaba hubatse inzu zo mu buryo bw'ikirundi ndetse hakaba hateye n'ibiti.

Inka nziza y'impfizi ivyibushe yo mu bwoko bw'ikirundi, ikaba ifise amahembe manini cane, maremare, ifise ibara ryera niry'umugina, ihagaze iruhande y'ishamba ry'ibiti.

Umuganga wibitungwa yambaye impuzu zisa nubururu akaba ari muruhongore rwinka akaba ariko arayitera urushinge, iyo nka ifise ibara ryera n'iryirabura akaba afise n'agatwarirwamwo imiti kakaba gasa n'ubururu.

Ingurube n’igitungwa abantu benshi bakunda Kandi kikaba gifise akamaro ku bantu, kikaba gitanga amafaranga, gitanga inyama ndetse iyo ucoroye ntiwidoga. Iyi ngurube ifise amabara yera ndetse n’ayirabura, iruhande yaho hahagaze umuntu ariko arayagaza, n’akana kayo kakiri gatoya cane.

Inka nziza ivyibushe ihagaze kumbuga iteyeko utwatsi ikaba ifise ibara ry'umugina n'akabara kirabura n'uduhembe tugufi.

Abanyagihugu b'agababo n'abagore bakaba bafise ibitungwa vyitwa intama, iruhande yaho hakurya hubatse inzu iruhande hakaba hari n'ibiti biteye bitanga akayaga ndetse bigatanga n'imvura.

Ububiko bwiza bwa kijambere bw'amagi, akaba atonze ku murongo. Igi ni ikintu ciza gikomeye mu buzima bw'umuntu. Gifashishwa mu bijanye no gufungura. Abantu benshi bakaba bayakunda kuyihereza kuko araryoshe cane.

Abantu babiri umwe n’mugabo uwundi n’umugore, uwo mugore akaba ari umuganga w’ibitungwa ariko atera urushinge akanyana kakiri gato gafise ibara ry’umugina n’iryera bakaba Bari mu ruhongore rw’inka.

Udukoko tw’udutungano twitwa Udukwavu nitune dufise amabara yera ,n’amabara atukura kumatwi turisha ivyatsi mu kararo katwo.

Igitungwa citwa impene kiri mwiraro ryaco , kikaba cunamye kiriko kirarya ubwatsi bakirondereye , akaba ari impene y'isuguru.

Udukoko twudutungwano twitwa Udukwavu twiza dutatu turi kumorongo, tubiri tukaba dufise ibara ryera niryirabura, akandi kamwe kakaba gafise ibara ryera.

Abantu b'abaganga b'ibtungwa bakaba bambaye impuzu zisa n'icatsi abandi bambaye impuzu zisa n'ubururu ndetse bakaba bari iruhande y'uruhongore rw'ibitungwa bita ingurube akaba ari ingurube nziza ivyibushe kandi ingurube zifise akamaro ku bantu kuko zitanga amafaranga iyo uzishize ku isoko.

Igitungwa citwa inkwavu ndetse kikaba gifise akamaro kubantu kuko gitanga amafaranga iyo ugishize kwisoko ndetse ako gakwavu kakaba arikeza gafise amabara yera nayirabura kandi agakwavu kagira amatwi maremare kakaba arinakeza iyo ukitegereje.

Hariho umuhungu yambaye umupira wirabura ninkofero itukura akaba ariko arahinda inka, afise inkoni muminwe. Akaba ari iruhande yinka ifise amabara yera ndetse nayirabura imbere yaho hari umugabo afise inka irimwo ibara yirabura akaba yambaye ikoti yera.

Inka nziza iryamye hasi, iri mubwoko bwinka nzivyara, ikaba ifise ibara ryera, niryumugina, ikaba iryamye mubwatsi bwinshi burimwo amashurwe .

Abaganga b’ibitungwa bambaye impuzu z’akazi zifise ibara ryera bakaba bari mu ruhongore rw’ingurube izo ingurube akaba ari nziza zikiri zito ingurube zikaba zifise akamaro ku bantu canecane abazitunze kuko zibaha amafaranga.

Imbwa n' igikoko gikunda gutungwa n' abantu benshi kandi kikaba gifise akamaro kuko gicunga umutekano na cane cane wo murugo ndetse n' ahandi hantu henshi hatandukanye kandi kikaba cifashishwa no kugirango abantu bashobore kumenya yuko batewe.

Inka nyinshi zigera kuri zitandatu zifise amabara yera n'ayirabura zikaba zizirikiye kubiti iruhande yaho hahagaze abantu babagabo

Umuganga w'ibitungwa ahagaze iruhande y'inka yirabura akaba agomba kuyipima yambaye impuzu yera n'ipantaro yirabura akaba ari iruhande y'inzu.

Inka nziza ivyibushe cane ifise ibara ryumugina ikaba ifise uduhembe tugufi ihagaze muvyatsi vyumye

Umuti w’urucanco uteretse ku gitambara gisa n’ubururu iruhande yaho hari akantu gafasha gukwega uwo muti.

Ubwoko bw'igitungwa citwa inkoko, amasake n'inkokokazi, zikaba zifise amabara atandukanye ziri munzu zubakiwe.

Inka iri muruhongore ikaba ari inka y’ikizungu ifise amabara yera n’ayirabura itagira amahembe ikaba iriko irarya ubwatsi bayihimbaguriye.

Ubwoko bw'igitungwa citwa ingurube, kikaba gisa neza, kivyibushe, kiri mu nzu cubakiwe, akaba ari ciza cane.

Inka zifise amabara yera na yirabura. iruhande yaho hari abantu bambaye impuzu zisa ni catsi bambaye na agapfukamunwa ku mazuru bakaba bariko bazipompa umuti .

Agakoko ko mu bwoko bw'inyoni kitwa igihuna, kakaba gafise umwihariko wuko mw'ijoro ariho kabona kandi ariho kaguruka, kakaba gafise amababa maremare, gafise amababa asa n'ayera; ayandi akaba asa n'umugina.

Agakoko ko mw'ishamba kitwa Ingeregere kakaba gasa neza gafise umubiri nkuw'impene ndetse gateye nk'impene kakaba gafise amaso yirabura ndetse namatwi manini kagira amabara y'umugina ndetse nayera kakaba ghagaze ahantu mw'ishamba mu vyatsi vyiza kandi bitotahaye.

Agakoko ko mu bwoko bw'inyoni kameze nk'imbata ariko kakaba gafise umunwa muremure cane, gakunda kuba kari mu mazi, akenshi kirira ibintu vyo mu mazi bimeze nk'amafi; imisiba; n'ibindi, kakaba kameze neza, gafise amabara yera; ndetse n'ayirabura kandi karavyibushe.

Agakoko kari mubwoko bw'inyoni zo mwishamba, kakaba gahagaze iruhande y'ikiyaga akaba ari keza, kagira amaguru maremare, kakagira n'umunwa muremure, kagira nibara ry'umugina n'iryiruburu kakaba gasa neza cane.

Ubwoko bwinyoni zo mwishamba nini ifise umunwa muremure usongoye namaso yirabura kikagira amabara yera nayirabura avanze

Igikoko kinini cane kiba mu mazi citwa imvuka kandi kikaba ari kinini gose gifise n'ibiro vyinshi, gikunda kurya abantu kandi gifise na menyo manini gose, iyo casamye n'umuntu yokwirwamo. Gifise amenyo mare mare kandi kiravyibushe, kirya ivyatsi.

Agakoko ko mu bwoko bw’iyoni bita inuma kaba gatungwa n’abantu, abantu baragakunda cane hariho inuma usanga arizo mw’ishamba ndetse n’izindi usanga zitungwa n’abantu kandi iyo kabana n’abantu karata amagi kakabaho neza kakabaha n’inyama iyo bakabaze kandi gasa neza gafise ibara ryiza cane.

Ikintu c'ikinyoni kinini gose gifise ibiro vyinshi kikagira n'amababa manini kandi kirakaze gikunda kurya inyama cane kurya kw'ibindi bikoko kandi ikindi naco kiri iruhande yahantu hari 'ivyatsi vyinshi mw'ishamba kikaba gihagaze ahantu munzira yabahita.

Utunyoni twiza twomwishamba dutatu, tukaba duhagaze dufise amabara yumugina nayera, tukaba duhagaze muvyatsi. Tukaba dufise numunwa mugufi, namaso yirabura, akaba ari twiza cane.

Agakoko kitwa inkende, kakaba ar'agakoko kaba mw'ishamba, kari hejuru ku giti c'umugano, kakaba ar'agakoko keza gafise amabara yera; n'ayirabura; n'ayumugina, kakaba gakunda gukina n'abantu.

Agakoko bita inkende kakaba gashobora guhagarara kakagenda nk'umuntu gafise umurizo kakaba gahagaze kuruzitiro rw'ivyuma iruhande yaho hari icapa hakaba hateye nibiti vyiza cane.

Agakoko ko mubwoko bwibikwega inda hasi kitwa ikivorovo, kakaba gafise umwihariko yuko gahindura ibara bivanye nico gahagazeko, kakaba gafise ibara ry'icatsi ndetse niryubururu.

Agakoko ko mu bwoko bw’inyoni kitwa umusambi , kakaba gahagaze iruhande y’amashugwe kakaba gafise amabara yera n’ayirabura hakaba harimwo nibara rimwe ritukura kuruhande rwo kumutwe .

Agakoko keza ko mu bwoko bw'inyoni, kakaba ari karekare kagira amaguru maremare cane, kakaba kitwa inyange gafise umunwa urimwo ibara ritukura n'amababa arimwo ibara ryera.

Ibikoko vyo mw'ishamba bita ibisumbaremba akaba ari bibiri bihagaze mw'ishamba , bikaba bifise umwiharuko vyuko ari birebire , bigira izosi rirerire bikaba bigira n'amaguru maremare , bikaba bihagaze mw'ishamba impande y'ibiti bigufi .

Akanyoni keza k'ishamba gahagaze kw'ishami ry'igiti gafise amaguru y'umuhondo k'umutwe ,gafise ibara ry'igicu kakagira n'irindi bara ry'umugina n'iryera n'iryirabura ,kakaba arakanyoni keza gateye igomwe.

Agakoko ko mu bwoko bw'inyoni kitwa inuma gahagaze. Gafise amaguru atukura, ibara risa n'igicu n'iryirabura, kakaba gafise namaso atukura kakagira umunwa mugufi. Tukaba ari utunyoni tw'udutungano.

Agakoko ko mubwoko bw’inyoni kitwa inuma gahagaze ku mabuye gafise amaguru atukura kakagira n’amababa arimwo ibara ryera niryirabura nayandi avanze n’ubururu.

Agakoko keza ko mubwoko bwinyoni kandi kakaba gahagaze kwishami yigiti ryumye, kakaba gafise namabara meza, ayera nayirabura, kakaba kagira numunwa muremure usongoye, kakaba kariko gashobora kuba kariko kara ririmba kumwe kwinyoni ziririmba neza, gafise nibara rimwe ryumugina

Agakoko ko mu bwoko bw'inyoni bita umusambi akaba ari agakoko karekare gafise amaguru maremare, n'izosi rirerire hamwe n'umunwa kakagira ibara risa n'umugina, n'ibara risa n'igicu kakaba gahonyoye mu mazi.

Ubwoko bw'inkende zitwa Ingagi zikaba ziba mwi shamba akenshi zikunze kuba ahantu hari imisozi myiza kandi miremire kikaba ari ikintu kinini gifise inguvu nyishi ndetse gifise n'ubukare bwishi .

Akanyoni keza gateye igomwe kaba mw'ishamba kaba gahagaze kw'ishami ry'igiti, gafise amaguru y'ibara ry'umuhondo, kakagira amababa y'ibara ry'umugina, kakagira nayandi y'ibara ryirabura n'iryera.

N'ibikoko vyo mubwoko bw'inyoni vyitwa impungu canke inkona , bikaba bihagaze kwishami ry'igiti ciza gifise udushurwe , ndetse ivyo bikoko bikaba bifise amabara yera nayirabura , kandi bifise ubukare bwinshi cane kuko iyo ugiye mucari catwo harimwo amagi gishobora kukugirira nabi.

Agakoko gateye igomwe kitwa inkende kakaba kaba mwishamba gafise umwihariko wukuba gafise amaguru nkayabantu , amaboko nkayabantu, kakaba gafise namabara yirabura nayera , nayasa numugina .

Igikoko kiba mumazi kikaba citwa Imvubu gifise umutwe munini cane ndetse kirateye ubwoba kikaba gifise amenyo manini maremare yimbere aboneka gikunda kuba mumazi Kandi kirisha ubwatsi bwinshi cane.

Agakoko ko mu bwoko bw’inyoni kitwa inkanga, kakaba gafise amabara yera n’ayirabura, kakaba gafise n’umwuhariko wuko gata amagi menshi Kandi kakaba gafise mu kanwa h’icatsi.

Agakoko Ko mubwoko bw'inyoni bita inyamanza kakaba ar'akantu keza benshi bakunda kwitegereza , kandi karakunda gukoranira ahantu Hari abantu benshi na cane cane iyo bariko bararima , kuko karya udukoko tuvuye ahantu murusi bariko bararimamwo. Ikindi naco gafise amabara yera ndetse n'ayirabura kakagira n'amaso atukura n'umunwa muremure.

Utunyoni twiza cane two mwishamba, tukaba duteye igomwe. Tukaba ari utunyoni dukunze kuzana ingenzi zikaza kuturaba, ndetse tukaboneraho nokubona amafaranga mvamakungu, bitewe nutwo tunyoni twiza.

Agakoko ko m’ubwoko zo mu ishamba akaba ari keza gafise amabara yera n’ayirabura kakaba gafise n’ibara ritukura n’umunwa usongoye.

Agakoko ko m'ubwoko bwinyoni kwitwa Agaca kakaba gafise amababa yera nayirabura ndetse karateye ubwoba, burya Inkoko ziragatinya cane iyo zikabonye zose zirahunga Kandi karakunda gutwara Inkoko kuko gakunda inyuma z'Inkoko cane kurusha ibindi bintu vyose.

Agakoko kari mubwoko bwibigenda bikwega inda hasi kitwa ikivuru, kandi ikivuruvu ni ikintu gikomeye cane. Gifise ukuntu aho kigeze hose gihindura ibara bivanye naho gihagaze, kandi kikaba gikomorana. Iyo ukegereye gishobora no kukurya kikakumerera nabi.

Udukoko tubiri two mwishamba twitwa inkende tukaba duhagaze kwishami ryigiti c'umugano tukaba dufise amabara y'irabura ndetse nayu mugina akaba ari udukoko twiza cane dukunda gukinana n'abantu kandi akaba ari udukoko tubangutse, dukerebutse

Agakoko kaba mwishamba kitwa imbwebwe kaba kameze nkimbwa, gafise umunwa nkuw'imbwa, kakagira namatwi nkayimbwa gafise ibara ryumugina ndetse nayandi mabara avanze yera.

N'igikoko citw' inzoka co mu bwoko bw'incagwatsi gifise ibara ry'icatsi, kiri ku kuboko k'umuntu, kikaba gifise amaso yirabura, iruhande y'aho hari igiti c'amababi asa n'icatsi kibisi.

Agakoko ko mu bwoko bw'inyoni bwitwa igihuna, kakaba gafise umwihariko wuko ukabona mw'ijoro kandi kakaba gakunda kuguruka mw'ijoro, gafise amababa arimwo ayirabura ndetse n'ayera.

Igikoko citwa Intare, kikaba kiri mubwoko bw'intare y'ingore kikaba cicaye kugiti cumye carimbutse, iruhande yaho hakaba hari ishamba ry'ibiti vyinshi. Ico gikoko kikaba gikaze gifise ubukari bwinshi cane.

Igikoko co mu bwoko bw'ibiba mu mazi kikaba citwa imvubu. Kikaba ari igikoko kinini gifise umutwe munini, umunwa munini, n'inda nini. Kiba ari igikoko gifise ibiro vyinshi cane kurusha ibindi bikoko.

Igikoko co mubwoko bwibikwega inda kikaba citwa ikivorovo gifise umwihariko wuko aho kigeze gisa nikintu gihagazeko kikaba ari igikoko iyo kikuriye ugira ikibazo.

Udukoko two mubwoko bw'inyoni twitwa inkona tukaba duhagaze kugiti, igiti gifise udushugwe twiza dusa n'umuhondo, tukaba dufise n'amababa yera na yiribura.

Agakoko ko mw'ishamba bita inkende, kakaba ar'agakoko kabereye ijisho, gakundwa n'abantu benshi, iyo abantu bakabonye baragatangarira, kakaba gahagaze ku kintu kimeze nk'icuma, iruhande yaho hakaba hari ibiti vy'amashurwe.

Agakoko kitwa inyoni kakaba ari keza gafise amabara meza yirabura ndetse nayubururu kandi kakaba gafise umunwa muremure usongoye akeshi gakunda kurya utuntu tumeze nkinzatsa, udukoko, isazi kakaba gahagaze kwishami ryiza ririko na mashurwe

Agakoko ko mubwoko bw'inyoni, kitwa umusambi gafise umunwa muremure, kakagira ibara ryera, niryirabura, namaguru maremare yirabura, kakaba gahagaze mu mazi, ari mu vyatsi.

Igikoko citwa imfyisi kiriko kiriruka muvyatsi kikaba gifise amabara y'irabura avanze n'amabara asa n'umugina iruhande yaho hari ishamba.

Imvubu yasamye cane. Ikaba ifise amenyo abiri maremare, ikaba ifise n'ayandi menyo abiri magufi, indani mu kanwa turabona ikintu kimeze nk'ururimi gwayo.

Ubwoko bw'akanyoni bita Umusambi, ukaba ufise umunwa muremure usongoye n'izosi rirerire rikaba rifise amabara yera nayirabura, kakaba gahaze impande y'uruzi.

Agakoko kari mubwoko bw'ibikoko bikurura inda hasi kitwa umuserebanya gafise amaguru ane kakagira n'umurizo inyuma kakaba gahagaze iruhande y'ivyatsi.

Agakoko bita imparage, gafise amabara yera n'ayirabura kari mw'ishamba ririmwo ibiti hakaba harimwo n'ibindi bikoko n'ivyatsi.

Imbeba y' ishamba ifise amabara abiri rimwe ry' umugina n' irindi ryera. Ikaba ihagaze iruhande y' igiti ikaba ifise utuntu iriko irarya.

Agakoko ko mu bwoko bw'inyoni, keza, kabereye ijisho, gafise ibara ritukura kumutwe niryumuhondo, kumababa kakaba gafise ibara ritukura n'iryirabura, kakaba gahagaze kugiti.

Ubwoko bw'inyoni yo mw'ishamba, ifise amaguru maremare n'izosi rirerire, ikaba ifise amabara yera n'ayirabura, kuruhande rwo ku maso no ku munwa ifise ibara ritukura.

Ubwoko bwakanyoni gafise amabara meza yera nayirabura kuruhande gwo kujisho kakaba gafise ibara risa numuhondo namaguru akaba asa numuhondo kakaba gahagaze kwibuye

Udukoko tubiri two mubwoko bw'inyoni, duhagaze muvyatsi vyumye tukaba dufise amabara yera, n'ayumugina tukaba dusa neza.

Ubwoko bw'inyoni nziza ziba mw'ishamba zifise umunwa mugufi amaso mato zikaba ari nziza cane zifise amabara asa n'ivu nayera zikaba ziri mugashamba k'ivyatsi.

Imvubu nini cane iri mumazi yasamye, ikaba ifise amenyo maremare yo munsi, nayandi maremare yo hejuru.

Udukoko two mubwoko bw' inkende, dufise amabara yera n'ayirabura, hakaba hariho izikuze, nizindi zikiri zitoya, zikaba ziri hejuru kugiti.